Gbanho ghetuli ghaligho gyebeta swiki eya masanhalaze eriku ebituli oba swiki ibiri ndala aye eliku ebituli bibiri. Gheri ghebagita ekisenge kifanana kisitaka yenhe ndheru.

Enh'ensudhe nhongose yamu teli nga dhile. Enho elina face ya muntu aye kubonhekela bano baatya ntalo. Kuba mu maiso g'ensudhe enho bwota ghalala nhi face y'omuntu, balinga muntu ghailara. Aye ebililainhe ensudhe enho ndhirugavu, elimu obweeru, mu skin yayo mundha mule, elyooti ndheruyeru. Dhino engalo dha bantu benhe aye ela babonhekela baali bantu, kuba babonheka baatya ntalo. Enho ebililainhe biliyo bintu bya greens byeleere.

Ente dhiva ku kudirunda mu kibira. Dhonadhona diri mu langi ndala, dirimu obweru mu byeni, eminwa dhado mirugavu, wagati oba mukibere wa kisitaka. Amayiga dirina amayiga kika kirala obuwanvu dhagayaga. Ente dhino ti nsoga. Nte dhino diba dhere Mbarara.......

Omulenzi ataireku baseball oba gyete ekufira ndirugavu eriku akabohero kentasobola kukukoba ali kulingirila olutindho lwebazimba nga lwa kweghunhisa ayambaire jeani yataku nho bughanhi.

Ali kwokya enkoko, enkoko dhifuuse emyufu. Ali kwokya enkoko ayambaire ekitaawo ekyeru. Mwenhe gha black. Abamwilire agho byonabyona ebimwilire agho byeru. Ghansi ghaligho green. Eliyo ali mu blouse efaanhanha ghansi ng'eli colour ya greens.